Bie la gaŋe teŋԑ a taa o deԑdeԑ boma adeԑnԑ, a na wa kpԑ popeԑloŋ. O, a bie eԑԑ zeԑ kyԑ ka o zu e sͻgelaa. O kparoŋ kaŋa o naŋ taa su, kyԑ tuŋ kuree koo e giriiŋ.

Dɔbɔ bata la are a tona tomɔ. Ka bayi nyɔge a, nyɔge pooli a taa kyɛ kaŋ te are o yoŋ. Ba sue kparɛɛ ka a e zeere. kyɛ ka ba zaa bata a vɔgele zupile.

Pͻgebͻ bayi la ane dͻͻ a dorͻ filaawԑse, a pͻgebͻ bayi eŋԑԑ kparԑԑ ka a e giriiŋ kyԑ ka a dͻͻ deni e ԑԑs, kyԑ ka mõͻ meŋ bebe a e gire.

Noba banii la are a tɔŋ laẽ a gili soala ba zɛgɛɛ ba nuuri ka do ba eŋɛɛ kparɛɛ ka mine e penke, ka mine eɛ rɛde ka minemeŋ e buluu.